Kusendaweni okufundela khona abantwana abancane .Kulabantwana abanengi abancane abagqoke izigqoko ezilembala etshiyeneyo besokusiba lomama oqhiyileyo wagqoka lesigqoko esilombala oyisibhakabhaka.

Ngumama ohlezi phambi kwabantwana bahlezi phezu kwecansi icansi lilembalambala emhlophe eluhlaza leyimaroon.

Kusegcekeni lesikolo. Abafundi basabalele phandle. Kulomuntu omdala, engaba ngumbalisi, oqonda khona ezindlini zokufundela. Lapho abantwana, abeme khona phandle.

Ngabantwa abasendlini yokufundela, bagqoke ama yunifomu ayisibhakabhaka abangamankazana, abangabafana bagqoke ama yunifomu ayikhakhi, bahlezi ezitulweni emabhentshini

Ngumgwembe oyi brown abathi yi bhodi ubhalwe ngamabala amhlophe kusesikolo yemfundo yaphansi iprimary school.

Kusesikolo sokufundela ukweluka inwele zabantu kukhanya abesilisa labesifazana abagelayo labalukayo bagqoke izikipa eziyisibhakabhaka.

Ngabesilisa abalihlekana bagqoke izingubo eziyisibhakabhaka oyedwa wabo wehlukile ekugqokeni kagqokanga impahla efana labanye kulemota eceleni kukhanya balungisa izimota bangomakanika

Kusendlini yokufundela. Kulabafundi abangamankaza labangabafana. Bonke bagqoke amayembe amhlophe, kuthi ke abangamankazana iziketi zabo ziyehlukile. Abanye bagqoke iziketi eziluhlaza, abanye iziketi eziyisibhakabhaka. Omunye ugqoke imaskhi, ongumfana.

Ngumfundi wesilisa okhanya ephezu komsebenzi wezandla. Ugqoke iyembe eyisibhakabhaka lejini.

Umuntu ogqoke iyembe elombala oyisibhakabhaka, ukhanya ethunga izicathulo. Phambi kwakhe kulezicathulo, izihlangu kukhanya yizo azithungayo phezukwetafula.

Libhakane elimhlophe elilotshwe ngamabala ayisibhakabhaka elikhomba ikholeji, ikolitshi eqondale empumalanga.

Kusesikolo kungaphandle kwesikolo kulabafundi abaphuma esikolo abafundi ababili abangamantombazana .Isango lesikolo libomvu phezulu libhalwe VSS ngamabala abomvu.

Kusendlini yokufundela kulabafundi lababalisi, ababalisi bamile abafundi bahlezi phansi njalo bayadla.

Ngabadlali bebhola bagqoke izikipa lamabhulugwe amnyama abhalwe inombolo ngemuva lamabizo abo. Kulomunye ogqoke isikipa esilombala olithanga babambene kukhona abakukhulumisanayo.

Kusesikolo emfundweni yaphezulu Secondary level. Abafundi bagqoke amayembe amhlophe leziketi lamabhulugwe ayi khakhi. Abanye bahleli phansi abanye bamile. Phambi kwabo kulababalisi ababili ngabesilisa oyedwa ngowesifazana.

Izakhiwo ezehlukeneyo esinye silophahla oluyimaroon esinye silophahla oluyisibhakabhaka. Kulezihlahla eminenginengi kuleyondawo, kubiyelwe ngocingo.

Kusesikolo, kulezakhiwo, izindlu zokufundela, kubesokusiba labafundi abanengi abafana lamantomb lamankazana, bahlezi phansi inengi labo bagqoke amayembe amhlophe

Abantwana basendlini yokufundela, omunye wabo uhlezi phezu kwe wilitsheya kukhanya ugogekile. Laba abanye bagqoke izikipa ezilombala olithanga. Phambi kwabo kulomtshina walezinsuku ilephutophu.

Ngabantwana besikolo abahleli phansi inengi labo ligqoke amayembe amhlophe lamabhulugwe alombala oyisibhakabhaka phambi kwabo kulomuntu wesifazana onguye okhuluma labo bahlezi phansi kwezihlahla eziluhlaza.

Kusemgwaqweni kulendoda ekhanya isiyangena esikolo sekhondari sikulu phandle kwesango lesikolo kulabantwana bese kukhanya izakhiwo zesikolo njalo locingo olubiyele isikolo.

Kusendlini yokufundela . Kulabantwana abahlezi ezihlalweni, bagqoke amayunifomu alembala etshiyeneyo. Abanye bagqoke amayembe amhlophe , abanye aluhlaza, abanye ayisibhakabhaka.

kusesikolo samabanga aphezulu esecondary school kulowesilisa ome ku pavement ecelene kwezindlu zokufundela othwele umakhalemkhukhwini ugqoke inkombalanga ngesandla sakhe sengxele.

Ngabantu besifazana abaphambili ngemva kwabo kuhamba abafana bahamba eceleni kwomqwaqho omkhulu ithara eceleni kwabo kulamaluba amahle khonapha

Ngabantwana besikolo bahlezi phezu kwamabhentshi kuhlangene abafana lamankazana bagqoke ama uniform amayembe amhlophe leziketi lamabhulugwe okuyikhakhi.

Yindlu kulezigqoko ezigaxiweyo phezulu ecingweni hlawumbe phansi kulomakhalemkhukhwini osetshajeni kube sekusiba lamafutha okungcoba kanye lokuxubha umlomo phansi.

Kusendlini okuhlala khona abafundi beyunivesithi. Kulemibheda emibili lemiqamelo kube letafula lesitulo kube lesivalo.

Kusendlini yokugcinela amabhuku emfundweni yaphezulu e university. Kulama kulezingwalo ezehlukeneyo njalo ezitshiyeneyo ngobukhulu langobuncane njalo lemibala yazo itshiyene zise shelfini

Yisakhiwo, isakhiwo esikhulu esilombala oluhlaza esile esilo phahla oluhlaza, phansi kulotshani obuluhlaza njalo kulezihlahla kukhanya kulezihlahla emaceleni.

kuse university kule glass kumbe i board i notice board lapho okulamaphepha kungabe kubhalwe amabizo abafundi kungama announcements kuyizimemezelo ezithile

Yisakhiwo esilezitina ezibomvu lophahla lwakhona lubomvu lulesivalo esimhlophe lemafastelini kumhlophe kulombala omhlophe kulocingo kubiyelwe ngocingo.

kukhanya uphahla lwendlu yesikhiweni kule fan phezulu i fan le eyaphezulu eyophahla kukhanya lamafasiteli amafasitela lezihlalo ezisekucineni ngale